Ƒome aɖe wɔ ɖeka le dɔ wɔm le woƒe abɔ sue aɖe me. Abɔ me yɔ fuu kple seƒoƒo siwo si amadede vovowo le. Siwo nyakpɔ ale gbegbe. Ƒome bliboa yi ke dzilawo, dzila ŋutsu kple dzila nyɔnua sia kple wo viwo katã wɔ ɖekae le dzidzɔ kpɔm le woƒe ɖɔ ɖia me.

Amidzaƒea ɖe le dzo hebi eye nu geɖe gble le afi ma ŋutɔ. Eŋuwo kpakple amewo ƒe xɔ siwo teɖe amidzraƒea le dzo hebi gudugudu ewɔ yibɔ. Adzudzɔ gale kpɔtɔ le tutum le exɔ ƒe akpa aɖewo yi ɖe fia be edzoa mekpɔ tsi vɔ keŋkeŋ o.

Nyɔnu eve kple ŋutsu ɖeka le dɔwɔm le woƒe abɔ dzeanyi yi ke me seƒoƒowo yɔe taŋ le woma abɔawo ɖe hatsotso suesuesuewo me eye wo dometɔ ɖe sia ɖe tsɔ hatsotso ɖeka eye wole dɔ wɔm le woƒe seƒoƒo ŋu.

Ayimɔlu, abladzotɔtɔeɖaɖa, kokloziɖaɖa, makaɖoni, amagbe kple sabala tsotso yi wokɔ wɔ saladi. Nugbagba kple lã yi woɖo atsɔ na be woava ɖu.

Ŋutsu etɔ̃ aɖewo le dɔ me. Wodo awuŋlayawo, eye wodo asiwuiwo kple kuku. Woƒe ŋku bia vevie ɖe dɔ yike wɔm wole le gbagba dzem be yewoadzra yewo ƒe dɔwɔnu aɖe ɖo.

Amewo le kuteƒe. wo dometɔ geɖe do awu yibɔ eye ame kukuwo le wo ŋgɔ. Ŋutsuawo dometɔ ɖeka dze klo ɖe klo ɖeka dzi le agbagba dzem be yeafa akɔ na amekukua ƒe ƒometɔ alo amevevi aɖe yi ke le konyi fam vevie. Wo katã kloe woɖo nublanui mo.

Dɔwɔlawo le xɔ aɖe tame le dɔ wɔm tso ale yi ke woaza mɔɖaŋu sola enegi atsɔ ahe eletriki ŋuse tso eʋe ƒe kekle me. Wo le ame adre eye wo katã do dɔwɔwu wotsɔ nu ta eye woƒe ŋku bia vevie le woƒe dɔ wɔm.